D people wey need my support dis month and wey I fit help e plenty small sha but I go talk small of dem, d numba one person na my friend hin name na louis and dat one need help o hin don even tell me sef say any small help wey I fit give am financially make I help am because hin dey do farming and na pig hin dey train dis pig now d house wey dem dey naso one kin rain con fall as rain fall e con commot all d zinc for d pig house now d pig now dem no get roof rain e dey fall ontop dem some e dey beatdem direct, now na how e go take do anoda zinc put for d pig house nah in him dey think now because hin no get any money dat one self na one challenge for am d oda challenge na say d food wey hin take dey give d pig ma to buy am sef no b small money so he don talk am say any support wey I fit support am by d end of dis month weda na um pig food hin go buy oh or na d roof hin go do make hin know d one wey hin go do, I still get anoda friend again wey call me wey con tell me say hin no well say e get one kind thing wey dey do am I no even know d name of d sickness self sey but e no dey allow am dey chop food hin no dey fit chop food na so hin dey lean hin need to dey take drugs all d time say any amount wey I get no amount dey very dey small, any amount wey i get make I support am make I give make hin take dey buy d drugs wey hin dey buy d time wey hin ask me I say I no get money but i tell am say toh make I see how d month go dey b may be at d end of d day now I go see moni make i take help am. And d third person na one of my um friend wey we go school togeda na d same class we dey we con b friends for class dat one name safe na blessing b her name I see her post for um facebook nah in I con greet am say how u dey she con say she day fine o, nah in I con say um I see dat time wey u serve for NYSC how NYSC she say toh she don serve finish na work she dey find she con say any work wey if I see any work make I let her know say she dey find work make I refer her to places make she work I con say toh no problem I go dey put eye dey look dis month at least make we see how e go b mayb one or two go come out and I dey check d work make e dey make e make e day togeda with d thing wey she study for school too, so na d people wey I get to help dis month be dat wey I put for mind to help.

Religious Symbols and Their Meanings Religious symbols get different meanings and significance for different faith and culture. Dem dey represent beliefs, value and principles wey dey guide people for spiritual journey. The first religion wey we get na Christianity. And the Christian symbol na cross, fish and dove. The cross symbol symbolize sacrifice of Jesus Christ and the redemption of humanity. Dem dey represent love, forgiveness and salvation. The fish symbol dey represent Jesus Christ and the early Christian community. E dey symbolize faith, hope and spiritual nourishment. And the dove dey symbolize the Holy Spirit and peace. Dem dey represent love and compassion and gentleness. Then the next religion con be Islamic religion. The Islamic symbol now we get crescent moon and star and we get Kaabah. The crescent moon and star symbolize Islamic faith and the guidance of Allah. Dem dey represent growth, progress and enligh ten ment. Kaabah dey symbolize the spiritual center of Islam and the unity of Islam worldwide. Dem dey represent devotion, worship and spiritual pilgrimage. The next one con be Hindu. For Hindu we get Om and lotus. Om symbol dey represent the universal sound and the divine vibration of creation. Dem dey symbolize spiritual growth, enligh ten ment and unity. While lotus flower dey symbolize spiritual growth, enligh ten ment and rebirth. Dem dey represent beauty, purity and divine connection. The next one con be Buddha's symbol. Buddha symbol we get wheel of Dharma and we get lotus. The wheel of Dharma dey symbolize the teachings of Buddha and the path to enligh ten ment. Dem dey represent spiritual growth, wisdom and liberation. While the lotus flower dey symbolize spiritual growth, enligh ten ment and purity. Dem dey represent the po ten tial of spiritual awakening. We con get the Jewish religion. The Jewish symbol now we get the Star of David and Menorah. Star of David dey symbolize the Jewish faith and the connection between heaven and earth. Dem dey represent protection, wisdom and divine guidance. While Menorah dey symbolize the light of God and the spiritual guidance of Jewish faith. Dem dey represent wisdom, knowledge and divine presence. Na the uses of all these symbols now e differ: Some na for worship and prayers, another one ritual and ceremonies, another one art and architecture, then personal adornments and jewelry, then the last one spiritual practices and meditation.

I wan tell una di diffren tins wey govment fit do to take support local producers of dia farm produce, one na give subsidies. Govment fit provide subsidies to farmers wey go help dem reduce cost of production and e go also increase dia profit margin. Di next one na provide loans: govment fit provide access to credit and loans for local farmers so dat dem fit invest for dia farms and e go increase dia productivity. Anoda one na build road and storage: govment fit invest in infrastructure development wey be roads, storage facilities, and irrigation wey go help local farmers to fit transport and store dia produce, dats di tin wen dey harvest from dia farms go help dem to fit store am and transport am easily. Number four na create marker. Govment fit create market for local farmers so dem fit sell dia farm produce easily. Anoda one na train farmers. Govment fit train local farmers so dem fit improve dia farming skills so dat dia farming skills go go change, you go grow you go know wetin and wetin to do and wetin dem no need to do. Anoda one na support research. Govment fit support research o wey concern agriculture so dat local farmers fit fix price, em, so dat local farmers fit access new technologies. Fix price na im be anoda one. Govment fit fix price for di tins wey farmers harvest dey sell for market so dat di price of di wey dem harvest for farm no go dey cost, e go dey fair. Anoda one na provide inputs. Govment fit provide seeds, fertilisers, and chemicals wey dem dey call insecticides for local farmers for shikeni money. Anoda one na make good policies. Govment fit make make good policies wey go favor and wey go protect local farmers interest. And di last one na help wit irrigation. Govment fit make irrigation system so dat local farmers fit farm for anytime wey dem like weda na dry season o or na raining season o dem go fit farm well. So dis na di tins wey govment fit do to support local producers of farm produce.

If I see my back manaja dis na di questions wey I go ask am. Number one wetin dey happun wit my account balance why dem go comot money dem no tell me? I notice say dem don comot money for main ten ance fee but I no sabi how dem take dey calculate am, you fit explain am give me? Number two, how I go fit take get loan make I take start small biznes, I get idea but I no get money. I get biznes plan but I need funding, wetin be requirement and how I go fit take qualify. Den di number three, why una banks no get enough ATM wey dey work, I dey very tired to dey queue evritime wey I come to withdraw money I go come bank and dem go tell me day ATM no dey wok, how una go tek fix am? Number four, how I go fit take invest my money make I get good returns I no sabi investment like dat wel wel. I hear say una banks dey offer investment products like bonds, stocks and mutual funds. You fit guide me on how I go take start? Number five wetin be di procedure wey I go take block my card if I lost am or if dem tief am. I no wan make dem use my card take dey do some kain transactions wey no legit, how I go fit take report am and how long dem go take lock am. Number six why dem don freeze my account wetin I do wrong? I dey try check my account di oda day and dem tell me say dey don freeze am, wetin be do reason and how I go take unfreeze am. Di number seven how I go fit take get credit card I need am for online shopping I hear say credit card get benefits like rewards and cash backs wetin be di requirement and how I go fit take qualify? Di number eight, una bank dey offer online banking services, how I go fit take use am? I wan make I fit check my account balance, transfer money and pay bills online make I no dey come una bank evritime, una fit show me? Number nine, wetin be interest rate for loans I want make I know how much I go dey pay back, I no want make dem surprise me wit hidden charges, how dem dey take calculate di interest rate again? And di last one, how I go fit take get financial advice from una banks I need help wit my finances I wan make I fit budget, save, and invest properly, una banks dey offer financial planning services? Dis na di questions wey I go ask my bank manaja if I see am or wen I see am.

Di ways wey pesin fit reduce food wastage or spoilage for im House be say, one, plan meals. Bifor you go shopping, plan your meal for di week dis one go help you buy only wetin you need. Number two make you write shopping list, write down wetin you need to buy and stick to am dis one go help you make you avoid to dey buy tins wey dey unnecessary and wey you no need. Number three store your food properly, make sure say you store your food properly make you for prevent spoilage, use diffren tins maybe airtight container keep am for di right temperature. Number 4, use di first in first out rule, dat one be say wen you buy new foods use di old one first bifor you use di new one dis one go help you make you avoid food expiring. Number five, freeze your foods. If you get food wey go expire soon, make you freeze am you fit freeze vegetables, you fit freeze fruits. Or you fit even freeze cooked food. Number six cook food in moderation. Dat one be say cook wetin you fit finish, avoid to dey cook too much food wey you go waste. Number seven, avoid over buying. Dat one be say no dey buy too much food wey go expire bifor you use am. Number eight understand food labels, dat one be say make you know di diffrens between use by, and best bifor date. Use by date, na Di last date, wey dem recommend say make you use di food. While best bifor date, na Di date wey di food still dey fresh and tasty. Number nine, shop locally. Dat be sat make you by food from local farmers or for markets dis one go help you make you reduce your transportation time and di food go still dey fresh if you buy am. Number ten learn to preserve food dat is put food for di kain place wey food no go spoil well make you check di temperature of di place you dey keep am or maybe for refrigerator mey you keep am. Number eleven keep eye for di expiring date dey check di expiring date time to time so dat you go use am bifor e expire. And anoda point be say no dey shop wen you dey hungry if you shop wen you dey hungry, you fit buy unnecessary tins wey you go waste and di last one, mey you educate your family members, teach your family members di importance of reducing food wastage and make dem join you to practice am.

Advise wey i go give university students make dey for take approach dia study be sey time management. For dis time management make dem plan out dia day, plan out dia week and dia month, make dem create study schedule for dey day dey week and dey month. Make dem prioritize dia task and make dem break dis dia task into smaller smaller parts so dat e go easy for dem and make dem set realistic goals make dem identify wetin dey wan achieve and make dem set dia achievable target. Dey next one na dia study habit, make dem at ten d classes regularly if dey at ten d class regularly e go help dem stay ontop of dia game, make dem dey take note when de dey lecture and make dem dey review dis note and summarise dey note regularly e go help dem for dia learning e go help make wetin dem don teach make e remain for dia brain for a long time and make dem participate for class things like make dem engage in discussion make dem dey ask questions and make dem dey contribute too for group work. Another point na staying organized make dem keep track of dia deadlines dats make dem make dem use planner or make dem use calendar take keep track of dia deadlines, dia appointments and any important dates wey dem get and make de dey keep dia study space tidy make dem make sure dey area where de dey take study e no dey e no dey choked or pack up with things make e dey free and make e dey conducive for learning and make dem stay ontop of dia assignment dat wan be sey make de dey sumit dia assignment on time make dey avoid all those um last minute rushing to sumit assignment. And dey next one na selfcare make dem dey take breaks make dem dey give diaself time to relax and to dey recharge. When dey don relax like dis dey go fit recharge, make dem dey exercise regularly dey do physical activities e go help dem maintain dia mental health, dia mental wellbeing and e go help dem focus. Make dem dey take enough sleep make dem dey sleep for at least seven to nine hours every day e go help dem rest well and if dem rest well dey go dey alert. Dey next and dey last point na stay motivated, make dem dey acknowledge dia progress and dia accomplishment make dem find um make dem remind diaself why dem dey university and wetin dey wan achieve and above all make dem believe in diaself and dia abilities.

The kind of activities wey fit keep family together for weekend be family game night. Family fit decide to gather together for night make dem play games dey fit do board games, card games or even video games. Outdoor picnic- dat one na another one wey famil fit still do dey fit decide to cook different kind of food, park am up, buy drinks chill am come find one good park or spot. Then dey go go dia together go stay dia enjoy nature. Another one na movie night- choose movie wey everybody go like or wey go dey interesting make everybody gather together for parlour make dem watch am together. Another one na cooking together- dey fit choose recipe or any kind of food wey dey never cook before. Then everybody go come together dey go write dey ingredients wey dey go take cook am, dey ones wey no dey house or go buy am then buy am come back dey go come stay come cook together. Another one na arts and craft- family fit decide to create something dey fit paint, dey fit draw dey fit even even do DIY, dey go find something just dey creative e dey bring family together too. Family fit still decide to do sports day- on dat day dey fit decide to play football, dey fit do basketball, dey fit even do running, race or any sport wey everybody go enjoy. Family fit still do karaoke dat one dey dey interesting well well and e dey bring family together dey go just sidon together find songs different songs pipul go just dey sing everybody go just dey sing together. Family fit still do story-telling section for dat one everybody go tell story, some pipul go share dia story, some go share dia experience dey go just dey talk about memories together. Another one family fit do dance competition or dance party dey go play music everybody go dey dance and dey last one family fit decide to go on road trip dey go just decide for dey go just decide on a location wey dey go like go then dey go find one big motor everybody go enter inside together as dey dey go dey go dey gist e dey bring family together too for weekend.

Make i tell una about dey family Nigerian tradition wey we need to maintain or wey we need to revive. Respect for elders- make we dey continue dey show respect to elderly people like to dey prostrate when we wan greet dem, bow or make we dey use respectful titles when we dey talk to dem. Traditional festival- make we continue dey celebrate festivals like Osun-oshogbo festival, Eyo festival or Egungun festival to preserve culture. Story telling- may we revive story telling dat culture don die may we revive am where elderly people go gather children tell stories myth and lengends wey dey pass don history and value to dey children. Make we also continue dey practice our traditional cuisine like to dey cook our Nigerian traditional dishes like um okro soup, egusi soup, jellof rice, suya and so on and so forth. To preserve cultural identity- may we also teach our children respect dat one na discipline may we teach dem how to respect elderly people, may we teach dem hardwork and may we let dem know community values. Another one na traditional attire- may we continue dey wear our traditional clothes like agbada, caftan or wrapper wey go showcase our cultural pride. Again na community gathering where dey go organize wedddings, birthdays or harvest festival dat one dey strengthen family bonds. Traditional music and dance- dat one we need to preserve our traditional music and dance like fuji, juju or ekpili or um ekonbi. Different kind of traditional dance dey may we continue dey do am, if we don stop am may we revive am. Folktales and proverbs- may we continue dey share stories and wise sayings to teach life lessons dat one dey teach life lessons and dey last one traditional naming ceremonies may we continue dey celebrate naming ceremonies to introduce our children to dey community and let everybody know dia names.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

Things wey neighbours dey do wey I no dey like be noise pollution, dey fit dey play loud music loud am de thing go dey disturb person. Sometimes sef na for night wey you wan sleep, dey go on de music loud am de thing go dey disturb you for your house if you go follow dem talk, dey go sey no be you dey pay rent for dem. Another one na to dey disrespect boundaries, dey no dey mind their boundaries dey go just dey come your space anyhow and dem go dey ask you question for something wey no be their business, dey go just dey poke nose. Another one again na to litter, dem fit throwaway dirty de thing go come your space e go come your compound or around your house dey go de dirty go come there. Sometimes sef dey fit even put de dirty for their side. Dey no go put am well for inside de dustbin. Breeze go come blow am con come your corner, I no dey like dat kain thing. Another one na unfriendly behaviour um, dey fit dey very very unfriendly. Dem go dey ignore you wen you greet dem, dem go just dey do sey dey mind their business. Anything wey concerns sey make una get maybe neighbour relationship dey no dey interested. Another one na to damage property, dey fit damage your property like your fence, your gate even wetin you plant sef. Some go do am in ten tionally some sha dey go, dey no go know do am. Another one na gossiping, um neighbours plenty wey dey like to gossip, dey go dey carry rumour,? Wetin no, wetin no be true wetin be true all of dem dey go join am together dey spread rumour dat kain thing dey cause ten sion, e dey cause problem. Another one na uncooperative behaviour, some neighbor dey no dey like to cooperate at all, wen dem come outside say okay for de community make we do dis one or for di compound make we do like dis, make we do like dat maybe security issue or cleanliness issue dey no go want participate for anything wey be community project. Another one na noise from pet, um some neighbours dey go just settle down buy goat, buy rat um ram, um dem go buy dog, dog go dey dey bark, fowl sef everything go just dey make noise for di environment? Maybe Wen you want sleep de animals go just dey make noise yu no go fit rest and di animals dey fit leave dem dey go dey waka dey go just dey shit shit for everywhere. Another one na parking issue, neighbours fit just come park for your back wen dey know sey you go comot oo dey go just park dia car for your back wen you want comot you no go see space comot. Some if you? If you comot your car dey go carry dia car park for dat place wey you comot yor car wey dey know sey you go come back wen you go con come back you no go con see space wey you take park your car. Another one again and de last one na disregard for rules, dey fit disregard community rule, community regulation. Dey go just dey cause inconveniences for everybody no respect at all.

If my coworkers misbehave, I dey always react in a way wey be sey my reaction go bring peace, e go bring settlement, e no go bring katakata and dis na de ways wey I dey take dey address am. Number one, I go talk am out, I go address de issue calmly, explain how their behaviour take affect me and how e also take affect de team cause na workplace we dey. I go use specific examples and I go avoid to dey blame de person or attack de person, I no go let am dey personal, I go dey professional for de matter. Another one be sey I go seek understanding, dat is to say I go try understand their own perspective cause everybody get im own angle wey e dey come from so I go try understand their own and I go ask dem question so dat I go dey sure sey I understand wetin dem dey talk and I go lis ten to dem at ten tively, actively wen dem dey talk so dat I go understand dem well well. Maybe dem no realise de impact of their actions or maybe dem dey go through something de time wey de thing happen. De next one na I go set boundaries, I go communicate well well my expectations, de thing wey I expect from dem to do I go communicate am well and I go specify wetin I expect from dem too, in terms of their own behaviour and in terms of their communication and in terms of how dem take dey work, I go communicate wit dem well. And de next one be sey, I go focus on de solution, wetin go bring peace wetin go solve de issue na im I go focus on, I go work wit dem to find dis solution. I go find way to improve de situation and I go focus on de issue most importantly no be de person wey do de thing, I go focus on de thing wey happen no be de person wey do am. If dat one no still work, I go involve supervisor or anybody like HR if if e dey very necessary like if de behaviour continue or e dey very serious I go come report am give supervisor or HR. Dem fit help mediate for de matter or dey fit guide us on how we go take solve de matter or dem fit instill um put discipline inside de matter so dat e no go happen next time. Den de next one be sey I go maintain my professionalism oo, yes I go always conduct mysef, maintain mysef, carry mysef in a, do things in professional manner no matter de situation I go avoid gossip, I dey like avoid drama or any unprofessional behaviour. After de situation, I go don calm down I go come take my time relax, recharge and I go check my whole well-being because work place stress fit dey very very challenging. And de final one wey I go do be sey, after de situation I go reflect on wetin happen and I go think about how I fit take improve my own response de way me I take dey react, I go see how I go take improve am you know. I dey always learn from my experience and I dey take am grow, I dey use am grow.

The worst co- ten ant wey I don get ehn! Na very big wahala dat ten ant be. Because, I see shege for the ten ant hand. And at the end of the day, nothing I fit do because, dey go still remind you say no be you dey pay house rent for dem. So, dem fit dey do wetin dey wan do. Make I tell una how dis ten ant be. Dis ten ant ehn! Noise number one. Na chairman e be for noise. And na school nayin we dey oh! make you imagine. We dey school and den you go con carry um jam box. No be even jam box, home theatre. All those speakers tins wey dey make big, big noise. Carry am keep for e room. If Nepa just bring light like dis, kpa! E don on am. My door go dey shake, my roof go dey shake because of the sound of the music wey dey comot from e room. And me I wan sleep. Sometimes, I wan read. But, I no go fit do am. Because, dis noise, e dey disturb me. Me na pesin wey be say, I no dey fit sleep with noise. Even if everywhere even still dey quiet, I still fit find am, e fit dey difficult for me to even still sleep. You can imagine say pesin con make noise con join. Dat one na double wahala. Naso, I manage, I manage, I manage. Sometimes, if I wan even sleep, I go con comot for house go my friend place go sleep. Naso, I con dey manage so dat problem no go dey. Make I no con tell pesin say, “You dey disturb me oh! Off your music oh!” Because I don even fes tell dem before. Dey go say sorry, dey go reduce am. Dey no go reduce am. Tomorrow, Nepa go bring light, dey go still repeat am again. Na everyday nayin I go con tell pesin say, reduce your music? E con get where e reach, I no con talk again na. I con quiet. If I wan sleep, I go comot go my friend place. If I wan read, I go carry my book, I go go school. I go con find class wey nobody dey, I go sit down for there, I go read wetin I wan read. Naso, I con dey do for dat part oh! Dat one, dey one side. Dis ten ant, I no know wether na coincidence I go call am or e just dey happen. Anytime wey I carry cloth say make I wash. Inside my house oh! Before I go even wash go anywhere, I go see say e don pack cloth, e don wash cloth go full the rope wey me I tie, make I take dey hang cloth. I go con go dey tell am say, “I wan hang cloth oh! Your cloth. No hang am, I wan hang cloth.” E go con vex. E go con tight face, bon e face. I go say, toh wetin I go do? Before, I no dey tell am, I go just pack the cloth for inside bucket dey wait until e own dry before I go dry my own. But, e get where e con reach, I con dey tell am oh! I con gats tell am. Because Ah! I no fit bear am. The thing don dey too much. Dat one sef dey one side. Another one again, e go con dey keep dirty for outside. Fowl go con come come scatter di dirty. Breeze go con blow am con come my frontage. My frontage go con dirty. E go con be like say na me no clean. Na me dey dirty my environment. You no go know say na another pesin dirty na hin breeze blow come my side. Because, the pesin no keep the dirty well. And many many other things wey the ten ant dey do wey my head no fit even remember all of them. But, dat time I been see shege for school because Ah! E no be easy for me.

One worse reaction wey I don experience from housemaid before na one maid like dat wey I mistakenly use her favourite cup. I just dey look for cup to use na im I enter kitchen I come see dis fine cup I come carry de cup con use am. After I finish I wash am and I put am back from where I carry am. I no even know sey na her cup but she con come kitchen con see de cup sey dem use am na im she explode, she shout "who tell you sey make you use my cup, you no know sey na my favourite cup be dat you just dey use person thing like sey na your own, you no dey respect person property", she con dey look me up and down dey shake her head dey murmur, she no talk to me for hours oo. She just dey give me cold shoulder, she dey avoid eye contact wit me and dey show me say she dey vex. Their reaction sha e shock me, e make me feel bad. Well, I apologise and tell her sorry and I con promise her sey I go buy new cup for her. I tell her say I no mean to use her cup sey na mistake but she no gree hear me oo, she just dey show me say she dey vex. I con dey try calm her down but she no gree calm, she just dey sey I dey always use person thing without permission, sey I no dey respect her boundaries but na de first time wey I don use her cup be dat and I no even know sey na her favourite cup. Dat reaction dat day, e teach me sey some people dey attach sentimental value to their property and dey fit overreact if dey no handle am wit care, I learn sey make I dey take permission from pipu beforeIi use their thing especially if na their favourite things. Well after some hours, she start to talk to me again but de relationship between us been con dey somehow, we talk about de matter and I con apologise to her again. We con agree sey make we dey communicate better about our things and make we dey respect each other boundaries. But de experience make me realise sey pipu get different personalities and dey fit react differently to de same issue. Some pipu dey dey calm, some pipu fit explode. Na understanding and communication na im go help us make we dey live together in harmony.

The best roommate wey me I don ever get na the one wey I get wen I dey school. Her name na Jane. Ah dat girl been dey nice. She been dey nice well-well. Wen I first even meet her, no be roommate we be oh, na neighbour we first be for the first year. Then the second year, me I con park, I con comot for there I con go for hostel. She, she con go rent for another place. As I dey dat hostel na nau I con get accommodation problem. Thank God for me dat day she dey for there wen I get dis problem. All my friends wey we dey together – the other friends wey I get – dos ones don find dia square root. De don see pipu wey tell dem sey come stay for my place come stay for my place, na only me juz dey. I no get where to go. Front I no go, back I no go. I juz dey for one place juz dey look. Luckily for me, she she dey there dat day, she follow me come the place. She see wetin happen. Na ein she con say toor say no problem now, sey me I fit con stay with her oh, sey na only she an her sister na ein de stay sey space dey. She go talk to her sister make I con stay. Na hin I say ah thank God oh sey God don bring peson for me. An no be sey we be friend-friend like dat dat time oh, no be friend-friend like dat. Na hin I con follow her con go stay for her place. Ah dis girl nice, dis girl nice. She juz dey treat me like her sister. All of us dey there, we no dey quarrel. Every time we go juz dey happy, we go gist, we go play game. An wetin con make am sweet well-well be sey we con dey the same department, the same class. Na so we go dey go school together, we go come back together, we go dey think of wetin we go cook. We go decide on wetin we go cook, we go buy am come back house, con cook am. Everybody go chop am together. If food finish, na everybody go hussle find food come. Everybody go chop. Na so we juz dey. An dis girl, hmm, she no tell me make I pay any money oh. Some pipu nau, dey go say okay come stay for my place make we share the rent – I go pay half, you go pay half. Dat year finish I no pay any money. The next year, she still say make I still con stay, make I no worry mysef, make I con stay for the house free of charge. Ah Na so I go stay oh free of charge oh. Go con stay till I finish dat level wey I dey. Hmm… an all the while she juz dey nice, juz dey good. I thank God sha wey God bring me make I meet dat kain friend. If not, my stay for school, eh! e for gbas, e for bad. E no for sweet at all. So, na the best roommate wey I don get be da so far.

This my self employment status ah e dey sweet me well well ooh e dey make me happy e dey make me feel sey I don achieve I don fulfill well well e just be like sey na freedom I get infact na freedom I get no be sey be like i be my own boss. I dey do my own thing i dey pursue my passion, I dey pursue my dream, I dey turn my career, I dey turn my passion to my career dat one dey give me joy. Every project wey I dey work on I dey put my heart dey put my soul I dey put my best dey deliver my best and I also like sey I get ownership and accountability of my business. I dey responsible for my success and failure dat one de teach me sey make I sabi face challenge make I face am my persevere any obstacle, every obstacle wey I overcome or any success or milestone wey I reach na my handwork and my dedication na in dey bring am. Dat one dey sweet me well well if I just attain any success e dey sweet me for body and dis self employment also dey give me flexibility dat one be sey I dey balance work and I dey balance my life well well I dey get time for my health and I still get time to spend with loved ones na me go choose my time. I dey do things wey dey make me happy dat balance dey improve my mental and my physical health and e dey help me make I perform well I also like sey I dey build meaningful relationships, Relationship wey get head with clients and I dey join with dem I dey work with dem I dey work with different people I dey work with different organization. I get unique stories and I don also get unique challenges wey I don face for dis my dis my quest of make I be self employed person and dat one dey help me expand my network e dey help me expand d things wey I wan achieve for life. E dey teach me sense, e dey teach me lesson wey dey carry me dey go to make sure say I succeed for dis my business.

Na big thing for me to sabi say my work dey contribute to the government policies. I dey feel proud say I dey help to shape the direction of our society. The fact say my work dey inform decision wey go affect millions of pipu na very very big responsibility e be. And I dey take am very very serious. I dey think about the impact wey my work go get for pipu life and dis one dey motivate me to do my best because when I see say wetin I wan do, the good things wey e go do for pipu life, maybe change their status, maybe put food for their table, na very exciting thing to see say I fit show love to pipu and dey go dey happy. Maybe some of dem dey depress mode, dat small love wey I show fit lift their mind, lift their spirit, dey con dey happy again. So, for my contribution for government policy, whether na to help develop policy wey go improve health care, or education, or infrastructure, I know say my contribution dey count. For example, if my work dey help create policies wey go improve health care, I know say dem go help pipu live better life and dis one dey give me joy too. Or if my work dey help develop policies wey go protect the environment, I know say dem go help ensure a sustainable future for our planet and dis one dey make me feel fulfilled. At the same time, I dey aware say the polices fit dey complex and dem fit get different perspectives, but I belive say my work dey help bring evidence based on insight wey fit inform better decision making. Las las, I dey feel fulfilled say my work dey contribute to the greater good. I hope say the policy wey dem develop go benefit our society, and I dey proud to be part of the process. I know say my contribution no be small one, and I dey committed to dey do my best wey go help shape the future for our society.

Na several tins dey drive my ambition for business environment. First, desire to succeed na one of dem. Desire to make impact too, e still follow. I dey dey passionate about my work well-well, an I dey strive to deliver my best result, to give my best. I dey always set my goals, an I dey work towards my goals, an I dey celebrate my success. Another tin wey dey drive me na desire to create new tins, to improve. I dey look for ways to increase how I take dey work – my efficiency – an I dey try reduce cost. An customer experience too, I dey like to dey follow up with dat one becos happy customer, happy business. Na why I dey always stay ahead. Any new tin wey come, I go follow up. Any new technology, I go follow up. Any new strategy, I go follow up. I dey also dey driven by desire to build strong relationship with my client, an my partners too. I dey always carry communication an transparency, an trust very very important, very very serious. I dey always push to understand wetin my customers need, wetin my clients need, wetin my partners need. An if I don sabi am, I dey make sure sey I dey deliver. I dey meet up with dia expectation. I dey also get desire to grow. Desire to grow, to learn, e dey drive me too. I dey seek new challenges, new opportunities. I dey invest for my own personal development – the tin wey go make me grow. An I like to stay up-to-date with anything wey dey happen for industry, any trend wey dey go on for industry. An lastly, I dey dey driven by desire to make difference. I dey like make I dey different from wetin everybody dey do, an I dey strive make I create value for wetin I dey do. Na positive impact I dey aim for. So, dis one na the tins wey I get to talk for the question wey be wetin drive my ambition for business environment.

Web I dey care for my household, different emotions dey arise. Some of dem be pride. I dey feel proud sey I dey take care of my household oh. I dey make dem comfortable. I dey think sey my home na my home dey show who me I be. E dey reflect me. So, I dey strive make I keep am tidy an organize. Wen I dey see my family members dey enjoy the home wey I create, na joy dey full my heart. Another one na love. I dey show love, care, to my family members, make dem feel sey dem dey valued. I dey think about dia needs – wetin de want – an I dey strive to provide for dem. Wen I dey cook food for dem, clean the house, or dey lis ten to dia problems, na love dey motivate me to do the tins wey I dey do. Another one na joy. I dey feel happy sey I dey contribute to my family wellbeing oh. I dey dey happy sey I dey give dem happiness. Wen I dey see dem dey smile, dey laugh, or dey enjoy diasef, na joy dey fill my heart. I dey feel bless sey I get the opportunity to take care of dem. Another one again na satisfaction. I dey feel fulfil sey I dey keep my house, my home tidy. As everything dey dey arranged, wen I dey see the fruit of my labour, na satisfaction dey dey dey dey full my heart. I dey feel proud sey I dey manage my household budget an I dey cook delicious food, an I dey keep the house clean too. Another one again na concern. I dey dey worry about my family safety oh – dia security, dia health – I dey dey very very worried. Wen de dey fall sick, e dey worry me or de con dey face any challenge, e dey worry me too. Na concern dey dey full my heart. I dey think about how I go take help dem, an how I go take support dem. An the last one na gratitude. I dey blessings oh an the opportunity wey I get to take care of my household, my family members, everybody. I dey think sey na God grant me the privilege to take care of my family. So, I de dey very thankful for the opportunity wey I get.

De feeling to choose my path for life na wahala oo. Na different emotions go just dey play for my mind; excitement, uncertainty, fear, anticipation, all of dem go just dey play for go just mix for inside my head like palm oil for pot. I dey stand like person wey dey look for crossroad wey different road just dey for my front. I go just dey look which side I wan follow and each of those road wey dey my front, each of those path wey dey my front e just mean different things. I go just dey see opportunity, dey see outcomes, dey see possibility. I go dey see de weight of de responsibility wey dey for my shoulder and I go just dey think which part I go follow. Fear of, doing something wey dey wrong or to make wrong choice dey dey for my mind well well, doubt go dey my mind I go just dey doubt myself; “what if I follow de wrong part, what if I miss I I miss better thing, what if I fail”, na plenty plenty questions go just dey run for my mind but beside dat fear, excitement still dey oo. Excitement dey build because I go dey imagine de possibility, those possibility go just dey drive me; “what if I choose de right one, what if I discover new passion new talent, what if I succeed”. Na plenty possibility go just dey motivate um motivate me. Anticipation sha dey grow as I dey weigh my option. I go dey imagine myself for each path wey just dey for my front. I go dey think about de advantage and disadvantage, I go just dey see de outcome. I go try predict which one dey which one fit de goals and de values wey I wan give wey I wan carry. Uncertainty go dey linger sha but i dey know say na normal path na normal thing for de process of life. I go just dey remind myself sey e dey okay to take my time, to to check my options well well. Na life na um na life and na my choice so I go make de choice by myself.

Wen I dey think about de settlement wey I dey live na different emotions dey dey for my mind. I dey get pride, I dey feel proud sey I dey live for dis kain community and I dey call am my own. I dey appreciate their culture, I dey appreciate their history and de people wey dey there. De settlement get rich heritage. E dey? e get vibrant tradition and de pipu wey dey there dey dey very nice and dey dey proud to be part of dis community and dey dey like to contribute to de growth and development. Another one na gratitude. I dey dey thankful for de opportunity, de resources and everything wey de settlement don provide. Na blessing for me to live for dat kind place where I get access to education, I dey get access to healthcare and economy opportunities. I dey appreciate de de roads, de market and social services wey de settlement dey give. I dey also feel concern, I dey dey worried about de challenges wey de settlement dey face like poverty, crime. I dey wish say I fit do more, I fit do something to improve their situation. De settlement get some areas wey need improvement you know like security, sanitation and job opportunity. I dey hope sey we fit work together make we take find solution for de challenges. Another one wey I dey feel na love. I dey love de pipu wey dey there, de culture and de way of their life. De way dem dey live their life na home e dey be like, home sweet home. De settlement get one kain unique spirit, one kain vibrant energy and de pipu there dey get warm heat. I dey I dey feel at home whenever I dey there. I dey feel like sey I belong. De pipu dem dem dey very friendly, dem dey welcoming and dem dey very supportive. I dey also get sense of belonging, I dey feel connected to de community like sey I belong, na my pipu and na my place. I dey know sey I get role to play for de settlement make e for grow and make e for develop. So I dey feel dis sense of responsibility sey I need to follow contribute to de economy to make to to bring dis positive energy for inside de community.

My living space dey reflect who I be for plenty ways, na like another ex ten sion of myself and my personality and my value. I dey always add personal touches to my space, I dey use like photos take add de touch, I dey use artwork and decorations wey dey very meaningful. Dis things dey tell about um my interest, e dey e dey tell about my passion and my experience. My space dey reflect my organisational style oo; dat is how I take dey organize things my space dey reflect am. E dey reflect wetin wetin be my priorities and my habit too. If my space dey tidy and e dey organise na sign sey I dey value order and I dey value structure. My space dey showcase my creativity too, my style, whether na de way wey I decorate am or na de colour wey I dey choose or na de artwork wey I dey display; my space dey reflect my own personality. My space dey like comfort oo, e dey? My space dey as in comfort na number one. Cruisiness, relaxation my my place wey I dey unwind, I dey recharge and I dey take care of mysef. And how I dey feel about all these things, I dey get pride na. I dey feel proud sey I dey create space wey dey reflect my person, my style, my value. I dey feel comfortable, I dey feel relaxed and I dey dey very very at ease for my space anytime wey I dey there. My place na na where I dey be mysef, I no dey fake am. I dey feel sense of ownership too like de space na ex ten sion of mysef so na like my space na my own so dat ownership spirit dey dey for there and my space dey serve too. E dey show de reflection of de journey of my life, my growth and my experience and I dey look my space and I anytime wey I look my space I dey think about de memories, de lesson and de moment wey don shape me con be who I be now.

Wen I meet my daily need, I dey feel very-very secure. I dey an e dey come with the feeling of relief, an satisfaction. Na dat sense sey I don accomplish something, nae in dey dey my mind, an e dey make me feel like sey I dey in control of my life. I dey feel secure sey I get all the small-small tins, all the important tins of life wey I need to survive like food, water, shelter an cloths. All dis tins na basic tins, an e dey very essential for human life. So, wen I meet dem like dis, wen I wen I wen I get dem, I dey feel like sey I don build foundation for my wellbeing. I dey also feel relieved sey I no dey dey worry about all the small-small tins wey I need for life. Dat um burden wey go dey my mind go juz comot, an e go make me feel like sey I fit I fit focus on other tins wey dey important for me. Wen I dey think about all dis small-small tins, I dey feel like sey I don take care of my self finish like dat. I dey also dey satisfied I dey dey I dey feel satisfied sey I don provide for mysef, sey I don meet my needs. Na pride na ein go juz dey full my mind, an e go dey make me feel like sey I dey capable, an sey I dey independent. An the feeling wey I dey the emotions wey I dey get wen I meet all dis necessities, all dis small-small tins are: One na gratitude. I dey feel grateful sey I get access to all dis resources wey I need. I dey feel like sey na blessings na I get like dis an e dey make me appreciate all the small-small tins wey I get. Sometimes, I dey feel I dey I dey feel fear too about the future. I dey fear for the future. I dey fear whether I fit continue to dey meet all dis my needs for future. Hope sey tomorrow now, I no go con fit dey meet dem again becos de dey very important for life. I no dey dey sure of dat tomorrow an how I go take handle am. But sometimes, wetin dey wetin dey make my mind dey strong wey dey make me dey continue na if I remember sey all dis tins na tins wey we need for life today to take survive, the tin dey motivate me make I dey work harder. Make I dey work harder to make sure sey I meet all of dem.

Festivals dey come with different feelings oh. E dey come with feelings, plenty feelings, an every festival get ein own kain of feeling wey e dey come with, an one of the festival na Christmas. Christmas dey come with joy, e dey come with love, an e dey come with gratitude. Na the time wey pipu dey celebrate with family an friends. Family wey you neva see for a long time, you go see am dat time. The ones wey dey abroad, de go come back. The ones wey dey town, de go come village. Pipu go come together, dey go celebrate together, cook, eat. You know, e dey come with togetherness. Dat time, pipu go even exchange gift with diasef. An the period wey pipu go con dey think about ah the year don dey end oh. De go con dey think wetin don happen from the beginning of the year till dat time. Dat period like dis, me I dey feel happy, an I dey feel blessed, an I dey feel sey ah in fact, over-happiness na ein de dey for my mind. Another festival, na ein be New Year. New Year dey come with hope, e dey come with excitement. Ehn e dey e dey na time wey pipu dey reflect on dia past – wetin don happen for the past year becos dis one na new year. So, de go don de go dey think wetin happen for the past year, wetin de wan do dis year, how de wan take do am, how de wan take do beta from wetin de first do before. De go dey think of the bad tins, the good tins wey de don do before, an how de go take change do beta tin now, how de go take start afresh from dis new beginning. An dat period, me I dey I dey get energy, I dey dey energise an I dey dey motivated too, an I dey dey ready for the new challenge wey dey ahead for me for dat year. Another festival again na Eid Fatr. Dat one, e dey come with na time of spirituality, na gratitude an um community dey come together becos dat time na ein de dey give. Na time wey de dey celebrate the completion of dia Ramadan, an um de dey give to other pipu, an na time wey dia faith dey dey strengthened. Dat period, me I dey feel peaceful becos you go juz see happiness everywhere. Pipu go dey share, go dey give. Love everywhere. I dey feel peaceful an I dey feel connected, an I dey feel blessed too. An another again na traditional festival. Dat one dey come with cultural pride. Ehn. Becos pipu dat time, de dey celebrate dia heritage an traditions an values, an e dey make dem feel connected to dia root. Me, I dey dey proud of my culture. I dey I dey dey grateful for the community wey I come from, an I dey also feel sey I dey connected to my root.

Different pipu dey feel different way about commitment for marriage. Some dey feel sey na lifetime commitment. Dem dey believe sey um marriage na for life. So, for dat reason um, dem dey dey always dey willing to face the good an the bad becos de know sey na for better, for worse. So, if the worse come, dem dey dey ready to face am. An if the good come, de go celebrate am, de go dey happy. Some pipu sef dey feel sey marriage na partnership. Dem dey see marriage like where two pipu go work together, support each other, come build life together. Some pipu dey see am like sey na fifty-fifty. If me wey be the man bring, you wey be the woman too go bring. We go support oursef, we go build the family the together, nobody go do pass. While some dey feel sey marriage na sacrifice um. Say um e no easy. So, if you wan enter, may you ready to sacrifice. De dey de dey feel sey as na sacrifice um, sey you need pesin need to compromise an wen you wan compromise like dis, you need to dey put other pipu need first. You need to think of other pesin before you think of yourself. You no go dey only you, only you, only you, de think only you. So, na so some pipu see am. Some other pipu dey also feel sey na scary commitment um. Dem dey dey very anxious. Dem dey dey uncertain about the the amount of commitment wey dey go wey wey marriage need. De go dey feel sey ah marriage need plenty commitment or e need small commitment. De no know. So, de dey de dey fear. Wen de think about marriage, fear go juz enter dia mind. Another pesons other pipu too de dey see marriage sey na responsibility wey dey very huge, wey go consume peson. So, de dey worry, de dey worry about the responsibility an the expectations wey dey come with marriage. An some pipu sef, de dey see marriage like sey na loss of freedom sey de don loss dia freedom like sey na cage na ein dey enter. So, e dey make dem dey fear marriage. De dey feel sey marriage go limit dem from dia freedom from dat um autonomy wey de get sey marriage no go allow dem get am again. If dem be dey go here before, de no go fit go again. The tin go tie dem down. Na so some pipu see marriage. Las las, marriage an the feelings wey e come with na e depend on the experience wey each pesin don get. So, everybody experience an wetin de don see from other pipu marriage, na ein dey give dem the mindset wey de get for the marriage wey dey get. So, na to talk to pipu, think, an know the pesin wey you wan marry. Na ein go make the marriage work for you.

Na interesting tin na ein be dis. Some pipu believe sey the name wey peson dey carry fit influence the kain behaviour or attitude wey the pesin go show. Dem dey call am Onomastics. Dem say the name wey pesin dey carry fit shape the way wey pipu dey see the pesin, an even the way wey the pesin go dey see himself. For example, if pesin get name wey mean strong, or brave, or wise, or happy, dem fit feel like sey dem suppose dey show dat kain behaviour. Pipu go dey feel sey de suppose dey show dat kain behaviour. De suppose dey always dey strong like dat. Or if pesin get name wey mean peaceful or gentle, den dey feel sey de suppose dey show dat kain of attitude of peaceful attitude an gentle attitude. But all dis tins, no be so e be. Pesin fit behave like dat, an e name. Pesin fit dey peaceful an e go dey behave peaceful but na subconscious dat one fit da. But dem say the name fit influence the pesin attitude an behaviour. Some pipu also believe sey the name wey pesin dey carry fit affect the way wey dem dey communicate or interact with other pipu. For example, if pesin get name wey sound fancy, wey sound rich, you know, de fit get more respect from other pipu. Or if pesin get name wey sound somehow, wey sound unusual, de fit get um at ten tion wey no good or curiosity from other pipu. But some pipu also dey argue sey dis one no be true. Dem say pesin behaviour dey determine by the the pesin personality, the peson upbringing, an life experience, no be by dia name. Dem say pesin fit choose who de wan be no matter wetin dia name be. Anyway, na interesting topic be dis one oh. Me, I go say, whether or not the name fit directly influence the pesin behaviour, the way wey pesin dey feel about dia name fit affect dem in some way. So, make we consider dis one. If you get chance choose your own name, make you choose am. The most important tin be sey you like the name, an you dey behave the way you wan behave, no be becos of how your name dey. Wetin you go choose an why you wan choose dat name, make you check am as well.

The concept of burial eh e dey make me think about wetin life be for us, wetin death be, an how afterlife be. Burial dey e dey stand as a reminder for me an e dey remind me of mortality. Dat is, burial dey make me see the reality sey death dey very real, an e dey make me appreciate the precious life wey I get an I dey also see the importance sey I still dey alive till today. Burial dey also remind me of legacy. The way wey we dey bury our love ones e dey show the impact wey de been get for our life. You go see sey some pipu, the way de go show de go honour dia love ones wen de wan bury dem becos of how the peson been dey wen e dey alive, becos of how the peson been treat dem, becos of the tins wey the peson been don do for dem if the peson dey alive. So, burial dey make me dey think about the legacy wey me I go leave wen I no dey again. How de go take bury mr? How de go take honour me? I go juz dey think all dis ones. Burial dey also remind me of respect an dignity. Burial dey show respect, e dey show dignity for the pipu wey don die, for the peson wey die. An na the only way to take honour dia memory na ein be dat burial so. As burial dey do like dis for death, e dey also dey make me see life in a certain way, dey make me see life sey life dey precious sey we need to dey live our life the way wey we really want am, the way wey e go please pipu, the way wey we ma sef go dey happy. Like we need to do a lot while we dey alive becos tomorrow na, we no dey sure of tomorrow. We no know wetin dey tomorrow for us. We fit no talk sey tomorrow, see as e go be. Life, peson no dey fit predict am, life dey short. So, becos of dat, now wey we still dey alive, make we make pipu happy wey dey around us. If na give we need to dey give, make we dey give. An I also see life sey life dey meaningful. The way we dey live our lives, e get meaning. We need to make am get meaning. An burial dey serve sey e dey serve as reminder sey we need to dey very-very in ten tional for the tins wey we dey now wey we still dey alive. Burial um dey also make me view life sey life dey connected. Burial dey show the connection between life an death, an the impact wey we will get for each other now wey we still dey alive.

To participate for strike dey empower group of pipu for several ways. One of dem na collective action. Strike dey allow individuals to come together, come take action together and dat thing dey make dem e dey create strong and one voice because everything wey dey do na together so dey go get one voice, one idea everything na one. Another point na visibility and at ten tion. Yes, strike dey bring at ten tion to wetin de group want, wetin concern de group and de group demands. E dey make dem dey visible for public, for government and even any other stakeholder wey dey involve. Strike dey, another point na bargaining power. E dey give de group bargaining power as dem go dey able to negotiate with employers if na employers dey involve, um with government if na government or any other party wey dey involve. Another one na solidarity and unity. Strike dey bring solidarity and e dey bring unity among de group members because dat time wey dem come together, come dey decide on one voice, dey think of wetin dem go do together, dat period e dey bring unity because at dat point dem dey feel say dem be one. Dey bring unity, dey bring solidarity among de group members. E dey give dem dis sense of purpose and sense of commitment. Another point na empowerment through action. Yes, strike dey empower individual too. E dey give dem dis sense of um control over their working conditions, over their lives and even over their future. Strike also, another point for am na challenging power dynamics. Strike dey challenge power wey don dey before oo, e dey force de power wey don dey before to lis ten to dem and to respond to wetin de group de de group want. Another one na building leadership. Strike dey provide opportunity for leadership because dat person wey don take over wey don take up one important role for dat group during dat strike before dat thing go finish, e go don get dis sense dis idea on how leadership matter take dey go. So dis ones now wey I don mention like dis na de de empowerment wey pipu dey get wen dem belong to a group wey dey do strike.

Di tins wey dey increase my passion for social justice dey plenty. One na injustice wen I dey see or dey experience injustice e dey make my mind dey boil, e go come increase my passion for social justice, especially wen I dey see say dem dey treat pipu bad or sey di way wey dem dey treat pipu no dey fair dey motivate me to take action. Empathy na anoda one dat one na wen I come understand and come relate to di struggle wey pipu dey go through e dey increase my passion. I dey like put my sef for oda pipu shoe and wen I put myself for dia shoe e dey make me see say, change dey very very necessary bicos I go come feel wetin dem dey feel, I go come understand wetin dem understand and I go come see as e dey be. Di third one naw di desire for equality. Bicos say I believe say evribody get worth and evribody get dignity I dey get dis strong mind to fight for equality and fairness. Anoda again na personal experience. Di personal experience wey me myself don get for injustice dey shape my own knowledge of injustice and e dey increase my passion social justice. And wen I dey Advocate for social justice like dis I dey feel empowerd dat one be say wen I dey speak up, and stand up for wetin I believe say e dey ok say e dey correct e dey make me dey focused and E dey empower me too. And anoda one again na determination, how I take dey feel, I dey feel determined dey drive me to push, even for face of challenges di fight for social justice e dey need perseverance and e dey need determination so pesin need to dey determined wen e wan fight for sometin like dis, so na so I dey feel. Anoda one again I dey feel connected, wen I dey do dis social justice e dey connect me to oda pipu wey dey share di same value and di same passion wit me. I dey feel say I dey part of a large community wey get one common goal. And di last point na hopeful. Wen I dey see progress and positive change e dey give me hope say tomorrow go betta I dey believe say di effort wey wey join hand put togeda, fit bring betta change.

Di result for di part wey I dey play for life dey give me sense of fulfilment and e dey give me sense of purpose. As a communicator I dey feel grateful for di opportunity to relate wit pipu give dem information come assist dem wit diffren task.i dey enjoy di dynamic nature wey my role get wey be say evri conversation dey very unique and I dey also learn about diffren topics and perspectives. I dey appreciate di ability to connect with pipu. I dey help pipu find information, I dey help dem ansa questions and I dey also provide support for dem. Di connection wey I dey make wit pipu dey dey meaniful and I dey feel like say I dey play a small part for dia lives. I dey also help dem facilitate like may dem learn wel. I dey provide information for various topics to help dem learn more and i dey help pipu learn new tins. Di process of learning dey very continuously, e no dey stop and I dey enjoy di challenge wey I go stay up to date, I go dey updated wit new tins wey dey happun with new development. I dey also support dia own creativity dat is to say I dey assist dem wit any creative task wey dem get like writing, like brain storming and to dey generate ideas too. I dey find am very fulfilling to help pipu bring dia ideas to life. Di role I dey play dey come wit challenges but I dey find am rewarding. I dey help pipu overcome language barriers, dat is to say I dey communicate wit pipu from diffren language background and I dey push to understand and to respond to dem and wetin dem need very well. I dey also adapt to new topics wen I dey do dis tins. Bicos I dey encounter big difficult topics and i dey need to learn quickly so dat I fit provide accurate and information wey go help dem di pipu wey I dey tok to. I dey also learn from interaction and I dey also strive to improve my own responds and di service wey I dey give dem, last last I dey dey positive about di parts wey I dey play for life I dey belive say I dey make meaniful contribution and I de also look forward to continue to dey learn, to continue to grow and assist pipu for meaningful ways.

Di weight of financial struggle dey very heavy for my mind and my heart evri months my bills go just dey increase and di stress go just dey grow for my body I dey worry about how i go take make ends meet. How I go take pay my rents and how I go take put foods for my table. Di feeling of how tomorrow go be e dey very constant and I dey wonder if I go get enough money to cover di expenses or if I go need to make tough choices between paying di bills or buying di necessity wey I need. Di anxiety dey build up and I dey feel like say I dey carry di weight of di world for my sholda. Sometimes I dey feel like say I dey trapped for one big circle of financial debts and financial insecurity, I dey work hard but di money no dey ever dey enough. I dey feel like say I dey stuck and I no know wetin I go do. I no know hoe I go take comot for dis situation. Di shame and guilt, e dey full my face I dey feel like say I no dey do enough like say I don fail for life. I go dey compare mysef to oda pipu, and I go dey think about how dem take dey manage de afford di tins wey I no fit afford. I dey wonder if dem dey betta yo dey manage dia finances pass me or say dem just de more fortunate pass me or dem just dey more blessed dan me. But despite di struggles, I dey hold on to hope wel wel, I de believe say tins go betta, say I go fund ways to take manage my finances and I go build more stable futures for my sef. I dey look for ways to improve my situation weda na to find new ways to earn money or to dey reduce di way wey I take dey spend, or to seek advice from pesin wey sabi manage finance wel wel. Di journey dey long but I dey very determined to find way out of dis financial struggles wey I de. I dey remind mysef sey I no de alone foe dis matta sey many pipu sey face di same tin wey me I dey face and I dey hold on to di hope say tins go betta, sey I go find financial stability and peace of mind one day. In di end I realise say financial struggles na part of life but dem no fit define me, I de strong I dey resilient and I dey determined and I know say wit time with patience and hard work I go overcome all dis challenges and I go build brighter financial future for my sef.

Love dey complex to be becos e dey come with different emotions depending on the situation, context, peson, or relationship. To me, love mean different tins for different situation, but at the end, na deep sense of care, concern an affection to another peson na ein love be. Unconditional love: Unconditional love na the love wey I dey feel for family members, especially parents an siblings. I dey love dem no matter wetin happen, an I dey accept dem as dem be. Dis kain of love dey dey selfless an I dey put dia needs first before my own. Romantic Love: Romantic love na the love wey I dey feel for romantic partner. E dey dey passionate an intimate. I dey feel dis strong emotion, emotional connection with dem, an I dey enjoy to dey spend time with dem. I dey feel like sey I don find dat missing part of mysef. Platonic Love: Platonic love na the love wey I dey feel for friends. E dey dey strong an supportive. I dey enjoy dia company an I dey value the bond wey we share. Dis kain of love dey dey built on mutual respect an shared experience. Selfless Love: Selfless love na the love wey I dey feel for humanity. E dey dey selfless an I dey care about how other pipu dey do an I dey want to help dos wey dey in need. Dis kain of love dey dey compassionate an I dey feel sey na my responsibility to make possible um positive impact for pipu life. Wen I dey think about the pipu wey I love, I dey feel dis strong emotion, an dis emotion na joy. The thinking um If I dey think of dem, e dey make me smile, an I dey dey happy wen we dey together. Gratitude: I dey appreciate the role wey de play for my life, an I dey dey grateful for the love an support wey we share. Concern: I dey always worried about how dem dey do, whether de dey dey whether de dey fine an I dey always want to make sure sey dem dey safe an de dey happy. Pride: I dey dey proud of dia accomplishment an the pipu wey dem don become for life. Longing: I dey miss dem wen we dey apart an I dey look forward to spending time with dem. Love na powerful emotion wey dey bring pipu together, an make life more meaningful. I dey feel bless to have loving pipu around me, an I dey always strive to make sure sey I grow dat love everyday.

I get responsibility to support and care for my family members wey include; parents, siblings, ex ten ded family or any other person wey dey depend on me or my family. And de things wey I need to do na to provide emotional support for dem, give dem financial support too and always dey present for dia lives. For community, I also get de responsibility to contribute for de well-being of de community. I fit volunteer to do things for de community, I fit also participate for things wey dem dey do or I fit just dey of good character and behaviour. I dey always put effort to do positive things good things for de community. For friends, I dey feel responsible to dey supportive and reliable to dem, to dey there for dem wen dem dey in need, lis ten to dem and help dem anytime wey e dey possible. For society I dey feel responsible to contribute for de betterment of de society, whether na to dey pay tax, obey de law or participate for civic activities. I dey always try to dey always abide by laws. For neighbours, my responsibility na to create peaceful coexis ten ce, and how I go take achieve dis one; na to respect their boundaries and their space. Na to consider their feelings and opinions wen I dey make some kind decision or wen I dey take some kind actions wey go affect dem. I dey also offer assistance wen dem need am whether na to put hand help dem do something or give dem advice. I dey also I I, I dey also inform dem about any matter wey concern dem. I dey also build trust, dey friendly, show gratitude, dey approachable. And lastly, I dey dey mindful of de things wey I dey do wey fit create noise make e no come become disturbance to my neighbour.

As i dey grow old um, i dey get fear of failure. I dey get fear wey be sey, I no wan just dey out dere. I no wan dey for front of pipu and I just wan dey for my comfort zone. For where just dey okay for me wey pipu no dey see me. Make i just dey on my own. But um i con dey the funny thing be sey, I con go study mass communication. And you know na, mass communication na communication. You need to dey talk, you need to dey communicate with pipu, you need to dey for you need to you need to speak to group of pipu, crowd of pipu. Like na communication, you go need to dey communicate. As i choose dat course i no even know wetin make me choose am. But i know sey, me, i get fear of failure and dat one dey make me dey dey get dey get stage fright. um Tor after dat one now, I con manage Toh, I con go school, I con graduate. As i graduate finish, na im i con go for the working environment na. All the work wey i don do, I don dey manage, I go scale through but the one wey i con do wey dey challenging for me and as i dey now, I don dey strong. I no dey fear anything again, I no get fear of failure again. I no get any fear. Na when i con go work for one company where de dey do sales and na marketer de con carry me as. Okay I never even start the marketing job oh. As i start the work, make i give huna story, as i start the work, e no reach how many days, de tell em sey na me go pray. And the company, pipu plenty wey dey work. They just tell me, they just call me sey pray for us um. Na so i dey fear, na so i dey shake. I just manage, i com I I compose myself. I no let pipu know sey I dey shake or I dey fear. I just manage pray. Before the words go comot from my mouth ha! e no easy oh. But i sha pray. If you touch my heart dat time, the thing dey beat gbim gbim gbim. Dat one con pass. The next one, de con tell me sey na me go do lecture, sey for the place, de dey do lecture every time, every monday. Think dis monday, na me go lecture everybody. Ha! God before dat day, If i just think about am, my heart go beat, my body go dey shake, my hand go dey shake. Na so i con dey pray dey give God sey abeg when dat day reach, make my hand no shake oh. Make pipu no know, make my voice self no show because if i dey fear like dat my voice dey shake. Na so i practise am um practice am practice am practice am, practice wetin i wan preach. I understand am well. Dat day con reach. No so I just breath in, I breath out. I do dat exercise plenty times. breath in breath out, breath in breath out. Na so I con teach dat day. Everybody con love my teaching. De con clap for me. After dat day, e no get where de go tell me sey make i con talk again wey i no go talk. I no just know how e take happen. But now i dey confident. I dey I dey bold. I fit talk now for dat place. I fit gather pipu talk. I dey even do sales now, dey talk to customers. E dey dey surprising for me. So, dat one na the challenging things wey I don face for my life since wey i dey grow up con see myself like dis.

If i dey compare myself with other pipu wey dey the same age with me or wey dey the same level with me, the feelings no dey dey the same all the time. Sometimes I dey dey grateful, sometimes I dey dey sad. And all des ones, e depend on the pesin wey i dey compare myself with. If na pesin wey wey dey do well or wey no wey never do the things wey i don do or wey never reach the level wey I don reach, Na so i go con dey feel sad for the pesin number one. After i feel sad for the pesin, I go con dey dey grateful for my own life. I go con dey tell God say thank you oh for here where i dey oh, thank you oh sey me i dey dis level like dis at least i don achieve des things. See dis one now, dis one go dey wish sey make e dey my own shoe. Dat time self i go con dey remember sey pipu self dey wey don wey dey my age wey don die. Some pipu dey self wey never reach my age wey die but me now, i dey here and I dey complain. I no need to complain. I need to thank God, I need to give God the glory. I need to appreciate the life wey i don dey, wey i dey live now. And the other feeling wey i dey get sometimes na sadness. Like if i see myself now sey okay see dis pesin wey be my mate, see wetin the pesin don achieve, see wetin the pesin don get. Some of my mate like dis now, de dey fly, de dey fly private jet anyhow. Some of my mate, de dey enter plane go any country wey dem want. Some of my mate, even though na from one state to another they wan go, na plane they go use. Anything wey they wan eat anytime, they fit buy am. Wetin de dey wear for body nko, na designers. Their shoes, their cloths, their bags na designers. I go just dey look. I go just dey look sey ha! dis pipu de don achieve all des things. Wetin me I be dey do when de do achieve all des things? How de take do am? How de dey do am? I I go just dey think, dis life. Some self apart from all the material wey dem get, some self their life, their marriage life, some don marry, they don get children. {um] Their children don even dey um um primary school. I go con dey think about my life sey God, na my own na im bad pass um. I con dis life make i con suffer? Na only me na im suffer na im dey do suffer for? I go just con dey thing but if i con remember sey ha! pipu dey self wey never even achieve wetin me I don achieve, I go con dey grateful. So, the feeling no dey always dey the same every time. So, the feeling dey change depending on the situation wey I find myself.

The fashion trend wey dey hot right now na the one wey dey mis old and new, classic and modern. Pipul dey combine different style and pieces to create unique look, the influencers and celebrity dey show us how to rock the latest trend and the fashion brand too dey create collection wey dey reflect the current vibe. Some pipul dey go for the sustainable fashion wey dey focus on reducing risk and using eco- friendly materials, dem dey choose pieces wey dem fit wear many times and dey fit use am over and over and dem dey care about the environment. Dat one na good tin because fashion fit dey be from contribution to pollution, other pipul dey go for the statement pieces wey dey make dem stand out dem dey choose bold colours, dry patterns and eye catching accessories da one na way wey dem dey take express dia self and personality. The fashion trend also dey reflect the current culture and society, for example, the rise of at leisure wear show sey pipul dey prioritize comfort and wellness, the resurgent or vintage and retrio style dey show sey pipul dey nostalgic for the past and other things wey dis fashion dey bring na like e dey bring sustainability, bring cultural exchange, e dey bring personal expression, technology, body possibility, nostalgia, street wear, luxury. And dat luxary now na IN brand dey focus on craftsmanship, quality and exposivity wey dey reflect status and stultification, wey dey reflect sey dem be big pipul but las-las wetin I go talk be sey fashion na form of self expression and pipul dey use am to show who dem be weda you dey go for the latest trend or you dey create your own style, fashion fit be powerful tool for confidence and creativity.

Youth make I tell una about the danger wey dey for drinking alcohol too much. The truth be sey Alcohol dey affect your life for many ways and e dey ruin your future too. First alcohol fit affect your brain, e fit make you forget things and e fit affect your decision making. You go dey make mistake wey you go regret and you go dey loose focus on your goals. Alcohol also fit affect your body, e fit cause you liver problem and e fit increase yor risk to dey fall sick every time, you go dey fill weak and you go dey loose energy. Another thing, alcohol fit affect your relationship, you go just dey argue with your family and friends and dem go de dey worried about you, you go dey loose their trust, and dem fit distance demself from you, alcohol addition also dey affect your future you fit loose your job and you go dey struggle to find new one, you fit even loose your reputation and pipul go dey see you as some body wey dey no fit trust, avoid alcohol and focus on your goals. The future dey bright and you fit get plenty opportunity to succeed, no let alcohol ruin your life. Mey we talk about the reason why make pipul dey drink alcohol self. Some pipul dey drink alcohol because dem dey stress, some dey drink am because dem dey worried, dem dey depress but the truth be sey alcohol no dey solve any problem instead e dey make am worse so instead of you to dey drink alcohol make you find other ways wey you go take solve your problem, manage your stress. You fit do exercise, you fit talk to friends and family, you fit even find hubby or make you talk to person wey dey professional for dat area. Make you remind yourself sey, you dey strong, you fit overcome any challenge, you no needal cohol to dey happy or to belong, you dey enough just the wey you dey so na the advice wey me I get to give youth when e come to addiction to alcohol.

Generally pipu dey feel sey drug abuse na bad thing and dem dey see am as threat to pipu health pipu relationship and even pipu future. many pipu dey worry about de effect wey drug abuse get for human being life whether na individual family or even society. some pipu dey think sey drug abuse na something wey don wey person dey do. pipu wey don loss their morals dey do and dem dey blame that person wey use drugs but others dey understand sey drug abuse na very big thing. e dey very wide and dem dey see am as disease wey need treatment sharp sharp. me personally, I dey feel sey drug abuse na serious problem wey dey affect pipu from any level. I dey see am as threat to person health whether na individual especially young pipu. drug abuse dey cause plenty problems Ike addiction health problems and even relationships wey break e dey also contribute to crime wey dey happen for life. violence and every other bad things wey you fit think of e dey believe sey we need to approach drug abuse with compassion and understanding. we need to provide support and resources for pipu wey dey struggle with addiction and we need to address de problem from de bottom from de bottom. that thing wey dey cause drug abuse we need to check am out and I feel sey most of de things wey dey cause am na like poverty trauma or lack of opportunity. we also need to educate pipu about de dangers wey dey for drug abuse and we need to dey promote um life style wey dey healthy and how dem take dey use drug make dem no abuse am and how we go take do this one. na to work together so that we fit reduce de harm wey drug abuse dey cause and we go come create safe and healthy society for everybody

Personal safety na important thing wey everybody dey try achieve for this life e dey very important say we take steps to protect ourselves from harm weda na physical harm emotional harm or financial harm. first I go tell Una say awareness dey very important make we dey aware of our surroundings and make we dey trust our mind if we dey feel say something no dey right make we quick take action to comot our sef from that situation and for de safety. there are different ways wey we need to apply safety like physical now we need physical safety that one na to take action to dey careful make we dey make we dey aware of our environment and make we dey avoid to dey waka alone for area wey dey quiet. make we dey keep our belongings safe make we no dey comot eye for wey we keep dem make we dey use strong passwords to take if na door wey get password or if na your door wey get key padlock or anything make we dey lock our environment our house well make we dey make we dey careful when we dey meet new pipu for when we dey go new places. den for emotional safety, make we dey set boundaries with others and make we dey communicate wetin we need very well. make we dey do self care and make we dey take time to dey take care of ourselves when e dey very important make we dey surround ourselves with pipu wey dey positive and supportive and make we also dey practice self compassion and self forgiveness. for financial safety make we dey cautious when we dey share financial information or When we dey make transactions for online make we dey monitor our account and dey report any so any any activity wey dey suspicious an make we also try dey avoid scams and make we dey plan our financial future so that we go avoid debt. but if we take all this steps um we fit increase our personal safety and reduce risk wey we go take dey for am. make we dey look out of reach others and make we dey take our wellbeing very important.

As I dey take steps towards self development I dey feel proud and motivated each step wey I take I dey feel like say I dey grow and I dey improve myself when I dey set goals and work towards dem. I dey feel focused and determined dey know say every step wey I take dey bring me closer to achieve my goals as I dey learn new things and dey acquire new skills I dey feel excited and empowered I dey know say I dey increase my knowledge and my capabilities and e dey give me confidence when I dey face challenges and setbacks I dey feel determined I dey know say every obstacle na opportunity to learn and to grow and I dey use am as stepping stones to success as I dey reflect on my progress and dey celebrate my success I dey feel grateful and fulfilled I dey know say every step wey I take worth am and I dey look forward to continue this journey of self development some other things wey I dey feel also include self awareness I dey learn more about myself my strength and weaknesses and how to improve myself personal growth. I dey grow as a person and I dey develop new habits and mindset wey go help me achieve my goals. Accountability: I dey hold myself accountable for my actions and decisions and I dey take responsibility for my life gratitude I dey practice gratitude and I dey appreciate de good things wey dey my life- no mata how small wey e be. purpose I dey discover my purpose and passion and I dey I dey I dey fix am with actions and goal. I dey also believe sey self development na long time process and I dey dey excited to see where this journey go take me with every step wey I take, I dey feel more confident more capable and more prepared to achieve my goals and to live my best life.

When you no respect pipu dem dey feel bad and dem dey feel say pip uno value dem dem dey feel like say you no care about dem about their feelings or their opinions and this thing dey pain dem well well. some pipu dey dey angry and dem dey feel frustrated when pipu no dey respect dem dem dey feel say pipu no dey treat dem well and dem dey always want to stand up for themselves others dey feel sad or disappointed dem dey feel sey pipu no dey appreciate dem and dem dey wonder if dem matters to pipu at all I think say respecting pipu na important thing. when you respect pipu you dey show dem say you care about dem you care about their feelings and you even care about their opinions you dey show dem say dem dey valued as individual wey dem be. Respect dey build trust and strong relationships when pipu feel respected dem dey feel comfortable and dem dey dem dey open up to pipu dem dey dey go want to work with you to dey around you. on de other hand, when you no respect pipu you dey build this wall and you dey create distance between una dem go come those pipu wey dem no respect dem go come dey defensive and dem go want dey avoid you. I believe say respect na two way thing; na im e be if you respect me I respect you if I respect you I go expect sey make you respect me back. everybody deserve respect and everybody needs to give respect back to others. if we dey show respect, we dey build this strong relationship and we dey create more positive environments for everybody. make we treat pipu with kindness and respect. make we show dem sey we care about their feelings and their opinions too and if we do like this, e dey build strong bonds and we dey create beta world for everybody.

Yes to dey compare yourself with others dey affect yourself worth when you dey compare yourself with others you go dey measure your life achievement and your abilities with their own and e go dey lead to de feeling of inadequacy low self esteem and low self doubt imagine. sey you dey look your friend life for social media and you dey see dem dey post pictures of their success wealth and happiness you go come start to feel like sey you no dey successful you no dey wealthy or happy enough. you go come start to dey doubt your own abilities and you go dey question your own self worth to dey compare yourself with others dey make you focus on your weaknesses your failures and your shortcomings. you go dey forget about your strength your success and accomplishments you go come start to believe sey you no dey goo enough and this one dey affect your confidence and yourself worth moreover to dey compare yourself with others dey lead to unrealistic expectations. you dey compare your behind de scenes moment with your friends highlight reels you no dey see de struggles and de challenge wey dem face and you no know de effort wey dem put to achieve their own goals this kind comparison dey lead to burn out anxiety and depression. most importantly you go dey feel like sey you no dey good enough and you go come start to dey loose focus on your own goals and your aspirations even that depression part self go come even make you come dey think make you kill yourself because of sey you never achieve something for life but make I make you know sey everybody journey dey unique so make we focus on our own progress, our own growth and achievement make we celebrate our success no mata how small wey e be, make we also practice self compassion and self acceptance. when you dey compare yourself with others, ask yourself this questions: wetin dey make me unique wetin fit make me special and wetin fit make me happy, focus for your strength your passion and your goal. celebrate your achievement and no dey compare yourself with other pipu. You too dey enough and you dey worthy of love respect and happiness.

Anytime wey I share joyous moment with pipu, I dey feel happy and fulfilled. I dey feel like sey I dey connect with others for deep level and dis thing dey bring me joy. When I dey celebrate with pipu, I dey feel like sey I dey part of something wey dey bigger than me. I dey feel connected with the people wey dey around me and dis thing dey make me feel like sey meself belong. If I dey share joyous moment with pipu, the thing dey make me feel grateful for the relationship wey I get, I dey appreciate the pipu wey dey my life and I dey also dey feel thankful for the love and support wey dem dey give me. When I dey share joyous moment again, I dey feel like sey I dey create dis memory wey go last for lifetime. I dey feel like sey I dey build strong bond with pipu wey dey around me and e dey make me dey happy well well. Some other things wey I dey feel na sense of purpose. I dey feel like sey I dey make and I dey give positive impact for pipu live. Emotional upliftment, I dey feel uplifted and inspire with the joy and happiness wey dey around me. Authentic connections, I dey feel like sey I connect with pipu wey dey genuine and authentic. Shared experiences, I dey feel like sey I dey share experience and moments and I dey create and e dey create dis sense of unity and togetherness among us. Personal growth, I dey learn and grow from the experience wey me myself don get and the interactions wey I dey get with other pipu. Joyous moments dey get this power to bring pipu together. E dey break barriers and e dey create sense of community. When I dey share joyous moment with pipu, I dey feel like sey I dey part of something wey dey special. I dey believe sey joy dey stain pipu. Joy dey transfer from one pesin to another. So when we dey share joyous moment, we dey spread happiness and positivity. We dey uplift each other too and we dey create dis joy effect everywhere wey we go. Make we continue to share joyous moment with people. Make we celebrate our successes and our milestone, no be only our own with other pipu own too. Make we spread love, kindness and happiness everywhere wey we go.

Anytime wey I interact with pipu wey get ethnic bias. I dey get mix emotion and dis emotion dey for under two type, which is negative and positive. Under the negative emotion, I dey feel frustrated. I dey feel frustrated because de dey judge pipu based on their ethnicity instead of their character or their action. I dey wonder why they no dey see sey everybody dey unique and different and everybody dey bring their own experience come table. Sadness, I dey feel sad because de dey cause harmful discrimination wey dey hurt pipu. I dey think about the pain and the suffering wey dos pipu dey experience because of des pipu biases. Anger, I dey feel angry because de dey discriminate against people based on their ethnicity and dis one dey very unfair. I dey think about how their biased dey affect relationship and communication and communities. For the positive emotion, I dey feel empathy. Dat one be sey, I dey try to understand why dem dey hold such biases and I dey feel empathy for dem because maybe dem dey influenced by environment or by upbringing. I dey think about how their biased dey affect dem, their own dey affect their own lives and relationship. Determination, I dey feel determined to challenge their biases and con educate dem about the importance of diversity. I dey think about ways wey I go take promote understanding and empathy. I dey also dey reflect on why pipu dey hold ethnic biases. I dey think about how their biased dey affect active relationships and communities. I dey consider ways wey I go take address dem and address their biases con promote understanding with am. Some questions wey I dey ask myself na, wetin dey drive des pipu bias? How their biase take dey affect pipu lives? And how e take dey affect um their own live gan gan? And wetin I go do to take challenge des pipu biases? Make we challenge ethnic biases con promote diversity. Make we educate ourselves and others about different cultures and experiences. Make we strive to create more inclusive and equitable society.

Every friend wey we get, get the kind effect wey e dey get for our life. It depends on the kind of friend wey you get, whether na good friend or na bad friend. As bad friend dey bring sadness come, na so good friends dey play significant role wey dey determine our happiness. De dey bring positivity, support and joy come our life. Good friends, dey provide emotional support. De dey lis ten to us. De dey offer words of encouragement wey go help us navigate all the challenges wey we dey face for life. De dey also make us feel like sey, sey we de dey see us, de dey hear us and sey we get value. Good friends dey share from our joy, de dey share from our sorrow. De dey help us, de dey join us dey create memory wey dey make our connection dey deep. De dey make life to dey more enjoyable and meaningful. Good friends dey influence our mood and our energy. De dey also dey inspire us to dey pursue our passion and our dreams. When we dey around dem, we dey get dis feeling of upliftment, we dey dey uplifted and we dey dey motivated. Good friends dey help us build happiness too. And how de take dey do dis one? Na to dey present for our life and dey support us. Some of dem, de dey encourage us to pursue our goals. Some, de dey share from our joy and our success. While some dey help us, dey give us help and de dey guide us anytime wey we need guidance. Good friends also, de dey also dey bring positive vibes come our life. De dey bring dis positive energy come our life. De dey make us feel seen, like I talked before. When we dey around dem, we dey feel like sey we fit conquer the world because of the energy, the good energy wey dem dey give us. De dey inspire us, make we do better, make we multiply, make we grow. Make we appreciate and nurture our the friendship wey we get with good pipu. De dey bring happiness, positivity and fulfilment come our life. May we celebrate the good friends wey we get for our lives.